Salin gbiriba ka bi kana ti gbiri salima n zaŋ girada nim zaŋ zali girada nim maa nyɛla zaɣ yɛlo nima dibaata ka o gbiri tandi maa n gbili ti duɣi tihi ni ka shab mii bɛ tiŋa n paɣara ka to anbirɛla nima n ʒɛ di gbunni

Gbala ni m bala maa ka bɛ zaŋ di lan maa kana ti pi bɛ ni pi o naai bɛ na yoomi bahi ka zaŋ o niŋ ka na yɛn daai niŋ ka bɛ zaaha yɛ neen sabila noli ninvuɣ yino kɔŋko n yɛ neen piɛlli ninvuɣ yino yɛ jinjam ŋma sabinli ka tihi ʒɛn gili bɛ nyaanga.

silmiin tɔbu n bala ka bi tuhura ka shab tam wɔri nim zuɣu ka gbubi gbana ka loori nim ʒɛnʒɛya ka bi tɔ lɛma ka shab ʒi laakum nim zuɣu ka shab mii chɛni tiŋa ka bi durooyi gbuɣuma zaŋ zali bi gbunni n zaŋ varisiri ba ka bi

Bohambu shee n bala maa ka bi zaŋ labtop nim tam tam bi tooni shab kpa ninkpari sabila ka shab mii yɛ neen ʒiɛhi ʒiɛhi labtop nim maa paai dibaanu ka paɣaba ni dabba ka bi zaa laɣamna ti ʒinʒiya n bohandi binyahari ka shab mii gbubi mobal nima n ʒiya resiivira ka chɛ shɛŋa pa bi tooni